koatte koatte yaa lekkate wodhineemmota ikkite manchi beetti lekkate wodhe harannote tini koatteno lawishshaho mannu godda''amannokki gede lekka gawajjantannokki gede lekkate wodhine ha'nannita koatete yinanni.

hara daa''atonna darama hara yaa mittowa iillate daa''ato yaa la'nara hasi'noonnirichooti darama yaa xooqate.

faashine faashinete yineemoti babbaxitinoti faashinete akati heeranna yanna yanna haaxe abbitanore baalanka faashinete yinanni udirate istayiile faashinete yinanni faashine harunsaahu haamatu manni tophiyuu giddo heeranno ani kayi hakkuri giddo mittoho.

daganna maate dagate yaa manni batire mitteenni ganba yee heerannowa ikkanna maatete yaa mittu mini manni ganba mitto mine yee heeriro maatete yinanni

hodhishshanna yaa mayyate hee'noonniwiinni iillinara hasi'noonniwa rahe masse tareessannoha hodhishshaho yinanni harrichu makeennu horophillu gaalu gaango.

maxaaffa maxaaffate yaa mayyate? maxaaffate yineemmo wote mannu babbaxino garinni egenno cibbe noore borreessine mittowa duunne worroonnita maxaaffate yineemmo.

maashinibba maashinibba yineemo woyiite babbaxitino daniti maashinibba heexxanno kuri maashinibbano lawishshaho umo loosano maashine gide daakkanno maashine.

hodhishshaanna hodhishshanna yaa mayyaate hodhishshanna yineemmo woyiite mittuwiinni hee'noonniwiinni haare rahe massaannoha iillinara hasi'noonniwa rahe iillishannoha horophilla kaameela farashsho hodhishshaho yineemmo

adawu agaraano adawu agaraanooti yineemmori adawa agartannoreeti keeru gobbate ikkanno gede assitannoreeti kalaqamino canco qiissitannoreeti ga'labbo gobbate abbitannoreeti mangistete uurrinsha wortinoreeti.

sicconna badooshshe sicconna badooshsheho yineemmohu lowo geeshsha hasiisannoha ikke ewelummate badooshshe lama daga mereero woyi lame gosa mereero badooshshe maatiro afate worranni kuni hereenna mannu danna disa'anno

Kalaqonna qooxeesa kalaqona qooxesa yineemo woyite kalaqote yaa babaxitino kalaqo heerara dandditano mannu hatee bayicho agare loosanoha qooxesaho yinani.

agatto agattote yineemoti manchu beetti hasiisino"e yee agannota ikkitanna manna dinbisannotanna gawajitannoti heedhara dandiitanno haraqe yineemoti lowo geya busha biiru

superimaarikeettete mirte superimaarikeettete mirteeti yineemmoti mitte hala'lado mine haa'ne babbaxxewoo uduunnu dana worranniha anganniha intannire buudhinannire worranniwaati.

MnIena galani mine minena galani mine yineemowoyite mannu babaxewowa mare galanowa mineeti yinani kuni galani minino mannu mine moyicho gargarani heranowaati.

Godo`le babaxinorini godolinanit godo`le noota ikitana qoleete godole qalete godo`le sidaamu giddo haamata godolete dani noota anfani kuri gidono wowilo xerenbo.

Haara daatonna daaramma haara yaa heenoyiwinni kanne woleewa fulle haratte daato yaa la'nara hasi'noniricho maare laatte daarama yaa ee ollunna arishu mikiniyatinni xooqatte

mininna dubbu saada mininna dubbu saada yineemmo wote mini saada addite dubbu saada addite mini saada mine horonsi'neemmote ado qaammeemmote maala inteemmote dubbu saada maala inteemmoti heedhanno ikkolla ikkinnina roore gawajjitannote.

Hara daa`atona darama hara yaa henoyiwini kane mitowa ilate hasinoniwa harate daa`ato yaa kayini la`nanirichoti darama yaa lubbo adine xooqate yaate.

sumuda sumudaho yineemmo woyte sumudu mitte loonsanni uurinshara ewelummasi lellishshannoha ikke horoonsi'nanni malaateti

odoo odoote yineemmoti mitte gobbara ikkanni noore woy chinaho woy jarmanete woyi afirikaho ikkanni noore la'ne abbine odeessine hincilaalinshe ka'ne mannaho haammataho leellinshannita odoote yinanni.

mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnicho yaa mayyate? mininna biirote uduunicho yineemmohu ee addi addiho.

poletika poletikaho yaa mnnu hedanno gara di"ikiyo mannu poletika kaphoho, hawaawukkote, hamaamukkote yee heda poletikaho yaa manna gashshate egenootinna hayyooti ikkinnina kapho di"ikino.

ko'atte ko'attete yineemoti lekkate wodhine ha'neemota ikkitanna lekka gawajantanokki gedenna lekkanke baccanokki gede kaa'litannote woy gargarttannota ko"atete yinanni.

hara daa"atonna darama hara yaa heenoyii wiini kanne mittowa harate daa"to yaa la'nara hasi'nooniricho mare la"ate ti"i kayiini daramate yinayiiwote dhooqate, fafate.

agatto agatto yaa mannu dimbara lawishshaho hasiissinoe yee yorenna halche agannote ise kayiinni lowonta bushate biirunna haraqe.

Muuzziiqqa, muuzziiqaho yaa mayyate, muuzziiqqaho yaa huuro aanno uduune gingilaate, dibbe muuzziiqqaho yinanni woyi muuzziiqqu uduuneetti yine wosha dandinanni

Odoo, odoote yineemoti manchu mituwinni seeke macciishinore mitowa kulana haarinore hate'ne haarr abinotta odoote yinanni, odoo manchi beettira lowo geesha hasisanno

muronna laalo muronna laalo yineemmo wote muro baattote aana kaanseenna fultannote laalo yaa baattote aaninni fultino muro daraarte guma uyiiteenna guma haa'ne intannita mayiinanni? laalote yinanni.

afantino gashshaannonna annuwa afantino gashshaano mellesse zeenaawihu mengistu maariyamihu, hayilemayirami daessaalenyiho annuwa yineemmori kayiinni nafara jajjabba ikkite geedhitinore utubbinoreeti.

Booharanni mereerrisha, booharanni mereerrisha yaa mayate, boohaaranni mereerrishati yineemohu gamba manu ledo mitteenni yine ofolinaniwa buna anganniwa boohaaranni mereerrisha yinanni

Odoo, odoote yinemoti manu wole gobbara ikkani noore haa'ne abine oddeesinenna woyi kuleenna hatee macciishe wolehono ikkinore feeni televishinete hincilalishinoha odoote yinanni

Afantino gashshaanonna annuwaho yineemmo woyte lowo geeshsha egenantinore gobbate mereero lowo danchuma loossanoreti kurino lawishshaho albaani gashshite sainori Haile Mariyamiu yinemmori, Melleseo yinemmori afantino gashshaanoti.

Giwirinna giwirinna yineemo woyite, giwirinu yaa irishu loosi aana ille tuganohanna saadate ce'o aana ille tuganoho, manaho lowo owaante aanoha giwirinaho yinanni